ya yi damina ya yi noma bayan ya gama noman ya yi noman shinkafa shinkafa ya nuna bayan shinkafansa ta nuna gashi ya yayyanke shinkafansa ya tara su guri ɗaya bayan ya tara su gashi nan yana kan dukan shinkafan bayan ya bubbuge ga shi yana kan cire tsaban sannan zai yi shiƙa bayan ya yi shiƙa sannan zai saka su cikin buhu sannan ya maida su gida ko ya je ya aje su cikin rumbu ko kuma ya kai kasuwa ya saida toh a haka ake bi ake noman shinkafa wanda yaushe bayan ka shuka ka jira ya nuna sai a yanyanke shi bayan an yanyanke shi sai a zo a daddaka a mai duka irin kaman yanda ke yi bayan ya daddaka tsaban ya sauko sannan za a sheƙe shi da akwai iska yana fitowa in an sheƙe an sheƙe an sheke in an gama shiƙa a ciccire wa’innan dattin da suka shishshiga sannan ainihin tsaban kuma sai a sa su cikin buhu ko a cikin ƙwarya koma dai mene ne da aka tafi da shi saI kuma a mai da shi gida aje a killace shi ko kuma a kai shi kasuwa a sai da

an yi noman wake bayan amfanin gona ta yi kyau an cire wake an kawo shi gida bayan an kawo shi gida ana ƙoƙarin ɓare waken a haka ake dukan waken har a raba waken da ɓawon na shi to a haka ake dukan waken har zai zo ya rabu da wannan ɓawon na shi bayan haka sai a sheƙe a yi shiƙa in a kai shiƙa wake suna gefe tsaban wake suna gefe su kuma wannan ɓawon suna gefe haka ake yi in an yi shukan wake bayan wake ya nuna aka tsitstsinci waken aka kawo shi gida aka komad da shi gefe a haka za a bugu waken bayan a na ta bugu a haka zai ɓaɓɓaru wake su koma gefe wannan ɓawon na shi ma su koma gefe sannan sai ai shiƙa in akai shiƙa iskan ya huhhure wannan ɓawon da su kai saura sai kuma a samu tsaban waken sannan sai a kwashe su sai a ƙara killace su in ma a rumbu za a aje su a aje su a rumbun a guri mai kyau haka ake bambance ɓawon wake da kuma waken gaba ɗaya haka ake shuka mai kyau

Mun zo gona kuma mun samu damar ɗaure goran feshi. Wannan shi ne goran feshi wanda ake feshe ƙwari idan lokacin feshi ya yi. To mun zo ga mu nan muna ɗaɗɗaurewa, mun fara ɗaure hannu, mun ɗaure um makami yanda ake wani yake turo ruwa ana fesawa. A hankali a hankali kun ga yadda muke ɗora wannan goran feshin. In muka ɗaure shi tsaf za mu gwada shi, kuma a haka ake fesa ƙwari in lokacin feshi ya yi cikin gona. Wannan hanyoyi da muka bi kuna gani, shi ne hanya wanda ya dace a bi, wurin ɗaura wannan goran feshin. Sannan a zo a feshe gona, in lokacin feshi ya yi. Ana amfani da shi feshe ƙwari idan ƙwari suka addabi gonakinmu, musanman ma irin gonan wake, ko kuma da sauransu. Ana feshe ƙwari da ciyayi, wanda ba a son su, in lokacin feshi ya yi domin a haka muke ɗurawa kuma mu feshe gonakin namu.

Munyi noman tumaturi kuma ga shi muna kan cicciro, muna kan zaɓan masu kyau. wato mafiya kyau daga cikin tumaturin muwawware su. Mu zo ah cikin marasa kyau, to mu zaɓa masu kyau yana da matuƙan amfani a cikin noma misali idan kana so ka kyautar ko kana so ka ba masu saye, so yana da kyau ka ba su wa’yanda suka fi kyau. ga shi nan mun yi noma muna rarraba, akodayaushe idan muka yi noma rarraba, mafiya kyau cikin wa’yanda ba su da kyau muna zazzaɓo, wa’yanda ba su da kyau mu a jiye su a gefe. Sannan mu ciro masu kyau waɗanda suka fi kyau, sai mu bayarwa waɗanda da suke saye, ko kuma waɗanda muke so mu ba da. Akodayaushe idan mukai noma haka muke, muna zaɓan mafiya kyau, waɗanda suka fi kyau mu ciccire su a gefe, idan muka muka ciro daga cikin shukan, mu ciro masu kyau, mu rarraba su. sannan mu ciro wa’yanda ba su da inganʧi, waɗanda ba su da kyau ko kuwa wa’yanda suka ruɓe, ko kuma dai wa’yanda ƙwari suka ɓaɓɓata suma mu ajiye su a gefe, mu ciro masu kyau mu sako su a kwando, masu kyau haka muke yi kowane lokaci.

Anan nan ana kan gwajin jirgi mai saukan angulu, ana kan gwada ingancin shi. Kunga irin wa’innan kana nun juragunan, jiragen da ake amfani dashi yana, ana amfani dashi wajen ɓangaren noma da wurin hangen abinda yike nesa, ko kuma akan iya gano wasu alamomi na yanayi, da sauransu. ɗan ƙaramin jirgin nan wanda zaka iya sarrafa shi, da ƙaramin wani naura dake hannunka zaka iya aiko shi gaba ya je ya hange ma abinda yake gaba, a wasu wuraren da an tabbatar da ingancin shi ana iya ɗaura mishi wasu abubuwa, na gonaki, kaman irin su abin feshi, a sama a ɗaura mishi ya je yana feshi da kan shi, kai kana gefe kana sarrafawa, yana da matuƙar amfani wurin zamanantar da harkan noma, kuma yana iya sauƙaƙawa mutane ayyukansu na yau da kullum. Saɓanin ka tashi kaje kai wasu ayyukan da kanka, zaka iya zanna kana zaune kana sarrafa wannan ɗan ƙaramin jirgi, da nauran dake hannunka, ya sawwaƙe maka duk wani ayyukan da kake so kayi.

Akwai wasu abubuwan da suke matuƙar ƙara ƙwarin gwiwa a noma so kwashe amfanin gona ya ɗaya daga ciki, inda kuke gani mata ma ba a barsu a baya ba wurin noma ba, abun da namiji zai yi mata ma za su iya yi har fiye da haka, gashi nan kuna gani, mama ta ta yi noman ta kuma ta samu albarkacin gona, gashi nan tumatiri ya yi kyau an eabo tumatiri, ba laifi ga shi nan ana an tsintar tumatiri an ajiye, kuma kuma yana matuƙar amfani, mata ma za su iya yi kaman yanda kuke gani ga shi nan abubuwa sun yi kyau, ga shi ta eba ta ƙaro tana kan tattare su in kuna buƙatar tumatiri za ku iya samu daga gurin ta[er] tumatiri sun yi kyau ga shi nan an ebo an zo an a a ajiye su, ana an tsitsinta an ajiye yanzu kuma sai ab na gaba da za a yi da tumatiri mata kuma kar a ba ku a baya, ku shiga ɓangaren noma a yi noma sosai, za a samu albarkacin gona, kaman yanda kuke gani wannan ‘yar uwarku ita ma ta yi ta samu albarkacin gona sosai kuma kada a bar ku a baya ku shiga cikin noma tsundum ku yi noma sosai.

Kaman yadda kuke gani, nan an tara manoma ne, ana masu bayani a kan, ko a ce ana masu horaswa a kan amfani da sinadari na zamani a ɓangaren noma. Ana da sinadarai mabanbanta iri-iri daban-daban, wa’yanda ake amhani da su wurin noma. Akwai sinadarin da suke kashe kwayoyi, um akwai sinadarin da ake amfani da su wurin kashe ciyawoyi, waddanda ba a so, tsirai waddanda ba a so. Sannan kuma ana da sinadari wasu wa’yanda ake amfani da su, wurin kashe kwari wa’yanda ba a so wa’yanda suka addabi gona. To gashinan a nan ana bawa manoma horaswa a kan yadda za su yi amfani da irin waɗannan sinadaran, yanda yakamata da sinadarai ma mabanbanta. Ana nan ana horas da su ana nuna masu ga yadda za yi amfani wurin abu kaza. Ga waɗannan zaku amfani da su wurin abu kaza haka nan, ana nuna masu mabanbanta sinadarai. Wa’yanda suke da maban mabambanta amfani kala-kala. Yauwa na gode.

kaman yanda kuke ganin anan ana horas da matasa masu tasowa game da harkan noma ana ilmantar dasu kuma ana horas da su kaman mabanbanci mabanbancin noma da kuma yanda zasu bi suyi wannan noman tayi inganci kaman yanda kuka sani ana da hanyoyi da kuma noma iri kala daban-daban so anan ana horas dasu kuma ana basu ilmi ta yadda zasu yi noman cikin aminci da kuma yanda zasu bi tsaruka saboda a samu amfanin gona mafi yawa kaman yanda kuka sani yara sune manyan gobe ana koyar dasu hanyoyin noman iri-iri kuma yanda zasuyi amfani da zamani inda za suyi noma a zamanince kuma a samu amfanin gona ninkin baninkin inda akeyi na da kaman yanda kuka sani hanyoyin noman kuma ana da sinadarai kala-kala da ake amfani dasu wajen noma na zamani to anan ana basu horaswa kuma ana ilmantar dasu ta yanda zasuyi waɗannan noman yanda ya kamata

um A nan da kuke gani muna gwaji muna gwaji ne akan dankali farin dankali da kuma dankalin da yake kama da yanayi yanayi da yanayin lemo so a nan ga shi muna gwada za mu ba ma wanda be san be taɓa ci ba ko be san da wannan dankali me kama da me me kama da lemo me kama da kalan lemo za mu ba shi ya ɗan taɓa mana ya ji ya yanayin shi yake mun ba shi ya taɓa ya ce yana kama da yana yanayin yanayi da karas to a nan gurin wannan dankalin namu me kama da karas shi ma wani na’u’ine na dankali wani nau'ine na dankali amma ba yanayin dankalin fari da muka saba bane ba wannan yana ɗauke da vitamin a kuma yana ɗauke da wani sinadari da ake cewa carotin yawwa to wannan yana da bambanci da wan can dankalin na’u’inusu yana da wani sinadarai da wannan yake dashi da wancan farin dankalin ba shi da yana ɗauke da um ko kunga yanayin shigen su da yanayin colour na jikinsu kala na jikin su ya sha bamban da wancan dankalin da muka saba gani wannan farin dankalin saboda sinadarai da yake ɗauke da shi a jikin shi wan can ba shi da shi.

Tsirrai da suka fi girma a ta ɓangarenmu shi ne um masara, dawa, gero, shinkafa, maiwa, da kuma wake. Wake shi ma yana tsira sosai da kuma gyaɗa, muna amfani da gyada sosai kuma gyada yanayi sosai ata ɓangarenmu, sannan kuma akwai um gurjiya muna anɸani da gurjiya sosai ata ɓangarenmu dadai sauransu amma dai masara dawa, gero, maiwa, shinkafa da gyaɗa da gurjiya suna yi sosai sannan kuma ta bangaren ƙananu-ƙananun abubuwa na noman damuna noman rani albasa ma yana yi sosai sai karas shi ma yana yi sosai sai kuma kankana, kankana ma yana yi sosai gaskiya sannan kuma suke nan dai akwai sauran su irun su rake, rake ma yana yi sosai ata ɓangarenmu

Faɗa mun ta wane ɓangarori ko ta wani tsari ake bi wurin zaɓar iri wanda ya fi sosai kuma wanda mutaneːn ɓangare nan suka fi anfani da shi ya fi yi sosai. Kuma a yi mun bayani wani irin tsirrai ne nau’ikan tsirrai ake anfani da wanda ya fi ba da amfani sosai masu noman ɓangaren nan suke amfani da shi. A faɗa mun wani iri neːː kuma wasu hanyoyi ake bi ake zaɓan iri mafi ƙyau waɗanda manoma suke anfani da shi a wannan ɓangaren. Iri dai wadda ya fi ba da anfani sosai wanda manoma suke bi suke anfani da shi sosai, to ta wani ɓangaren ta wani hanya suke bi suke zaɓar wannan irin